asalaamaaleykum <noise> maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant <noise> di rafetlu liggéey bi <noise> * man maa ngi tudd Pape Alanda Mbengue <noise> dëkk Daara Ndiakhoum <noise> depuis soixante dix ba léegi daal maa ngi si àll bi <noise> maa ngi ci mbéy mi <noise> bi fi COPACEL bi samoog léegi moom <noise> ah wax dëgg yàlla liggéey bi daal wax dëgg yàlla am nañ ci ay résultats <noise> ndax muy ñebe bi <noise> muy dugub bi <noise> muy gerte gi <noise> fourager bi yëpp daal ñoo ngi si daal wax dëgg yàlla te bu njëkk njëkk ay gerte rek lan daan ji <noise> tuuti as ñebe mais léegi wax dëgg yàlla léegi daal ñoo ngi ciy liggéey bu baax daal <noise> kii bi daal gis nañ suñ man de gis naa si sama bopp ak ku mel ne man <noise>
looy jëfandikoo <noise> semence certifiée wala <hesitation> ban xeetu semence ngay jëfandikoo <noise>
certif kii bi laay béy comme bu <hesitation> bu COPACEL bi rek laa di béy sem waaw sem semence bi
nan nga ko gisee
baax na kay déggoo li ma la wax baax na trop ndax <noise> man xam naa depuis man chauffeur laa doon yëngu chauffeur taxi laa nekkoon Dakar mais ginnaaw loolu bi ma ñëwee ba léegi maa ngi ci mbéy mi te xam naa ne gis ci avancement moo tax bëggatu bëggatuma dellu si waat Dakar pour di wax damay seeti Chauffeur wala damay def taxi déedéet <noise> kon nag xam nga ne kon mbéy mi kon <hesitation> <noise> kii bi am na am na maa am na solo daal <noise> am na solo <noise> xanaa kay <noise> ñu di ñu yokkal <noise> <hesitation> ñu di ñu yokkal <hesitation> jiw ya ak matuwaay yi daal <noise> yi nga xam ne maanaam yiy war di def yàq gàncax <noise> boo waree gisee am <noise> boo waree gisee am <noise> ñoo xam ne ay jafe-jafe ci ci ruuj ak yooyu <noise> moom daal di nu faggu daal di nu faggandiku daal <noise> <noise> ndax wax dëgg yàlla moom jiw yi moom gars yi ñëpp teg nañ si seen loxo moom <noise> kenn ku ne teg na si bët <noise> bu ci jotee bu ci mu xëy na mu mën cee ñàkk cee mën a bañ a jot <noise> waaye képp koo gis muy dox mu ngi wax jiwu COPACEL <noise> waaw fu waay nekk <noise> ñu ngi la koy laaj même sama mbokki kakoor yi sax dañ ma ko di laaj <noise> dama leen si daan jox su ma mosaan béy <noise> bu ma jaayee ba pare dina fexe ba am lu ma ci wutal ay <noise> un kilo wala deux kilos <noise> yoo xam ne pour ñu jéem a xam <noise> ji bi daal wax dëgg yàlla <noise> ndax nangu ñii sax nangu wu ñu si buñ koy doon biñ koy soog a béy sax nangu wu ñu ñu jël ci benn doomu ñebe <noise> ñaar mais bi ma demee ba sama rakk yi ñaan ma ci te ne sàcc naa ba ci maanaam ni ma ko mën a waxee jël naa ci lu tolloog kilo ak liibar <noise> pour jox leen ko pour ñu essayer pour ñu xam pour ñu xam njëriñ ñebe boobu <noise> waaw loolu moom def naa ko waaw
<noise> ok donc dafa am benn remarque bu ñu def ci tool bi mooy dañ fee ñëw gis nga def tool bi ay neefere lan <noise> lan moo waral loola <noise>
neefere ji xanaa di dooleel sama tool rek <noise> di ko dooleel <noise> di bëgg mu di am di ci bëgg di am rendement bi ma ci bi ma ci bëgg ma di ko si jot <noise> di dundal sama suuf waaw
<hesitation> technique bi foo ko foo ko dégee <noise> foo ko mos a gisee wala <noise> foo ko déggee
technique bi moom dégg naa dan koo dan ko pratiqué moom mais ginnaaw bi <noise> da nga ñëw dollil ñu si <noise> ndax nee naa la ci su ci ay suñuy baay <noise> bi ñu fiy nekk ñu nekk ay tuut tànk ni ñu daan def ba ñu demee bu ñu <noise> xëyee ñun ñooy <noise> ** gétt fas bi yenu indi si tool yi <noise> ginnaaw bi nag bi ñu demee ba loolu jàll <noise> ah bi COPACEL yeeg ak <noise> projets yi ñëwee gën ñoo wan fi ñuy mën a mën a jaar pour mën a agën a avancer <noise> <hesitation> loolu moom <noise> danñ ñu ko gën a <noise> nu ñu ko nu ñu ko yokkal daal <noise> projets yi ñoo ñu yokkal loolu <noise> affaire neefere beeg nu ñu koy suyeeg nu ñu koy defaree <noise> man wax dëgg yàlla maa ngi doon bëgg toujours ci <noise> gars yi seen kii yooyu ñuy <noise> seen kii seen mbànn yooyu ñuy defar <noise> maa ngi koy bëgg mais nag yàlla dafa dogal <noise> mënaguma ko am mais man réelement dama koo bëgg <noise> di ci def <noise> tos ak yooyu di ko mën a am sama tool <noise>

<noise> ndax yaa ngi dégg émission COPACEL yiy am ca RTS
maa ngi koy déglu <noise> maa ngi koy déglu <noise> mos naa ci def benn waxtaan ak ngóor si mos naa see waxtaan ak ngóor si foofii mu jàllale ko ci antenne bi <noise> ak <noise> nu ñu koy waxeeti <noise> ngóor si
<noise> Amady
déedéet waaw Amady ak kii <noise> booy bi yor waaw nu mu tuddati <noise> pël bi non waaw Aïssatou ak ak ak Youssou Diallo waaw Aïssatoog Youssou Diallo yëpp def nañ ci def nañ ci kii ba gars yi jàllale ko ci antenne bi <noise> mos nañ cee def benn waxtaan temps yi jamono yële <noise> fekk benn projet bu kii wu Aïssatou ñoom boobu boobu lay jeexal <noise> si moog ñoom ñoo fi newoon boobu daal def nañ ci woon benn waxtaan ba gars yi jàllale ko ci rajo RTS Louga
<hesitation> <hesitation> nan nga naka nga gisee émissions yi
ah émissions yi de baax na <noise> ndax Bada mii tam maa ngi leen sax maa ngi koy déglu moom si émi xëy na nag duggaguma pour woo ko mais maa ngi koy déglu wax dëgg yàlla <noise> mais émissions yi baax na ndax li nga xamul woon boo dee déglu da ngay am looy da ngay am loo ciy * <noise> ndax COPACEL moom wax dëgg yàlla képp ku ne fii ku mel ne man de man laa wax <noise> man de gis naa ci njëriñ <noise> gis naa si njëriñ ndax wax da ma lay wax bi ma ñëwee ba léegi <noise> man su may sama jiwu li ci ëpp si ñoom laa koy jëlee muy ñebe bi muy dugub bi <noise> dugub bii may wax nii si ñoom laa ko jëlee woon mais ci laay doxee di continué di ko béy di ko ci wàññi di ko wàññi ba <noise> léegi jëlatuma ci dugub bu bees mais chaque kii ci foofu laa doon bëgg di jël bee bi ma ci amee ba léegi nag jiw bu neex ma wax dëgg yàlla bëgguma ko bàyyi mu def <noise> ci boobu laa continué di ci <hesitation> di ko liggéey daal kii du ma jiw suuna bi waaw suuna trois bi
ndax yaa ngi jot ay messages yu vocal yuy ñëw sa téléphone di la jox ay xibaar ci mbéy mi wala ci COPACEL <noise>
ah <noise> ah xëy na nag ay messages dana ñëw waaye ku mel ne man moom <noise> bu comme <hesitation> amoo xam-xam ci ci ci kii <noise> <hesitation> message day ñëw gars yi <hesitation> <noise> bu feesee fees ma jox sama gone yi ñu ñu ñu ñu supprimer ma kii yi rek mais wax dëgg yàlla message du ma ko di lire

<hesitation> <hesitation> amoo booy dégg boo xam ne da ngaa décroché sa téléphone mooy sonné nga décroché rek déglu muy wax

ok ok kon nga baal ñu fàttali ñu tur <noise> beeg sant bi ak fi nga dëkk
Pape Anla Mbengue <noise> Daara <noise> maa ngi dëkk Daara Ndiakhoum <noise> village bu ñuy wax Daara Ndiakhoum
di membre ci COPACEL
membre ci COAPCEL <noise>
ok waa Ticmbay ñu ngi lay jaajëfal
waaw baax na jërëjëf <noise> man maa leen di jaajëfal
ok jërëjëf
waaw waaw baax na di rafetlu liggéey bi
jërëjëf
waaw waaw <noise>